Qoodani keehippe daro gashe nayti gita nayti ubbaykka issi sohoni shiiqidi dizayssi

gaammo dummuza maydi ubbaykka uttidi de7osona izeta guyeni hashshu ufaysidesse

maca asati ubbaykka bashe wothidi bashezane sha sha shaayse dizayssi beette

gashe nayti aazakko miishe ba sinthani wothidi miicishe de7i zayssi

keehippe lo7iza may7o mayda asati ubbaykka eqqidi kaame bolla miishata caanidi

gaamo donguza mayida asatinne gaabe mayida asati isseppe de'izayissibeettes

Dumma dumma gashe nayti issi keeththa masatizayssa gittoni daroti uttini doos.

keehippe daro gashe nayti gitati macati attumati ubbaykka issipe shiiqedi

Dugeha tophiya kilile ayssiza aawa daanna xelahun kabbaday kushe dhoqu ooththidi deees.

Qoodan beyshin keehippe daro asati uttidinne eqqidi dizayssati bettesekko.

Daro asati shiiqidi issi bessani uttidi de'ettes ceeygati kashe naytinne hara asati.

Kaame giddon keehipi daro asati ubbaykka karetha asati uttidos

issi gitanne dalga keeththa giddon heedzdzu addeti uttidi deizayssi beettees gussakko

gaamu dunguza may7o mayda gaammu cencha kuwase kasanchata may7o maydayti deettes

Daro asati ubbaykka oydi bolla uttidi de7etes asatikka qoodani darokko

keehippe daro asati keeththa giddon uttidi deizayssi bettishi deessikko

issi karetha may7o mayda zo7o addey uttidi dizayssi betteesikko hayssani

keeehi pe daro asati issi keeththa gittoni ubbayka lo7iza oyde bolla uttido sona

keeththa giddon keehippe daro asati oyde bolla ubbaykka utti dooson

keehippe dalga gadene booththa shaaray mithay maataykka beettishe de'es

huphphe bollanii dumma dumma bonchcho miishe guche woththida daro asati de'izayssi bettees

dumma dumma wora medosati bettosona izeta sunththaykka gelesho geetetti zayta

macasiya eelo haaththani uttada jarkanen duuqashe de7awus

walqama abbay beettishe de'ees abbaza matan bootha kafoti maatatikka deees

ha beettiza miishey ashokko ha ashoykka ha wodeni maanas keehidi al'ides biraykka dandayettenna

hayssi beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko amarathora xaafettida misiley beettees

gita pooqe keeththa mastotera issi gashe naiya be ashe de7awus

gashe nayti mitha massidi mithaza bolla kezi eqqidi mithazani hamettishe de7eettes

issi baddera issi addeza machira oyddu kashe nayta nam7a nam7a ba kushen oyqqida

gashe naytin ubati kumetha mayo maydayti eqqidi miicishe de7ettes

kathay kaxidi giigiti dizayssi beettes ha kathayka ashonne solloy giigiti deizayssi beettees

Beshin keehippe lo7iza ginbey ginbettidi dizayssa bolla amarathora xaafettida xuufey beette.

Gitta wolqama abbay beettees ha abbaza sinthani oyddu attuma asatikka beettosa

Gitta abba biddon dumma dumma kafotinne haaththa haylashe de'izayssi beettessikko.

Hayssani maako keehipe mal'izanne lo'iza haaththa giddon diza medoossa moley beettes.

na maca nayti ubbayka ba kushe hiilla go7etidi dumma lumma miishada ooththishe de'izayssi

Ha beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko wolqamanne dalga abbakko iza matan.

Ha misilezaanii bettishe dezayssi dumma dumma ciishshatinne amarathon xaafettida lo'o

Kareththa kumeththa may'o may'ida oyddu asati issi keeththa giddon dizayssi beettes

issi addey eqqidi ba kushen karetha kooshe aaththiza miishi oykkidi de'es

karetha may7o mayida daro asati de7oosona izita giddon abi aymedeykka eqqedes

ha beettizaysi aaze gizayssa gidikko misile bollani adde uttidi de7izayssi beettees

ha beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko dumma dumma ayfes be ishin lo7iza misila

keehippe daro asati keeththa geduni karetha may7o maydi ubbaykka eqqedi de7o suna

hayssi taassi beettishe de'izayssi aazee gizayssa gidikko oyddu asata misilekko

ha beettizayssi aazee kizayssa gidikko ase misileynne gaammo misiley beettees

issi addey eqqidi dizayssi haasayishin issi addey kushen qaala izara aaththizayssa oykkida

booththa mayo mayda gashe nayti ba kusheni bandra oyqqidi ubbetikka eqqi doossona

hayssani qoncidi beettidayss misile bollane marca bolde halafe beettashe de7awus

Issi misiley beettishe de7ees gussokko ha misileykka ingilizaatho xaafani xaafetidi de izayssa.

Hayssi taasi beettishe de'iza issi aaze giza issa giddikko misilekko ha misiley xaafetidi amarathon dees.

keeththa giddon issi medho mayo mayida asati eqqidi dizayssi beettishe dee'es

Issi medho mayo mayda heedzdzu asati eqqidi deizayssi hayssani beettishe teees

dalga keehippe lo7iza demma kadeni keethshatinne dumma dumma koronte shuuboti

ha beettizayssi aazaye gizayssa gidikko bookketidi issi bolla dooretidi dizaa biittaynne asati

Ha bettishe de'izayssi aaziye gizayssa gidikko korontey izaani shiiqidi hara bessa poo'izayssao.

Issi keeththa geeton daro lo'iza miishati dizayssinne dumma dumma asati.

Issi addey iqqidi dizayssi beettees addeza guyra maataynne mithatikka de'oosona.

keehipe dalganne gitta denba gadeni dumma dumma ha wode teknologen oosettiza miishati de7es

issi attey boothi may7o maydayssi dalga ogera attezi woxxishe de'ees

keehipi lo7iza birday birdetidi dizayssinne iza bolla xaafey xaafetidi dizayssi beettees

ha wodey eheda misiley zaani woykko teknologe eheda miishe beettishe hayssani taas deees

ha misileni bettizayssi dumma dumma booththa waraqatanne hara misileykka beettes

ha beettishe deizayssi issi kathay metettiza sohoni misiley dizayssi beette

keeththa giddonni dumma dumma macatinne attumati ubbaykka ba kushen bira oykkidi

issi attey ba matane tophiya bandira issidi uttidi haasayishe deizays

Awa beettishshe dezayssi aaze mugizayssa gidikko ingilizaaththoni xaafetidi diza xuufey beettees

ha be7ishe tani dizay aazee giikko biiray misile bolla betees xaafettida xuufekka birazaa

Keeththa giddon dumma dumma oyddeti, xarapheezatinne ciishati beettishe de'eetes.

timurte keeththa masatiza sohoni keehippe daro asati shiiqidi issimatanni kathi miishe

keehippe daro asati de7ettes haasata oosoyka tamay keeththa oykkikko tamaza toyssetes

giitta keeththey keexxettidi de7ees keeththaza sinthani ciishay de7ees issi addeykka de7ees

keehippe lo7izanne malaliza wulqama keeththey keexxettidi pooqa keeththay de7izayssi beettees.

karetha may7o mayda garsara booththa shurabe mayda maciya uttada de7awas.

Dalganne keehife adussa gidida ogeyde nam7u keeththati nam7u bagdera diizayssi beettees.

be ishin keehipe lo7iza wolqama pooqe keeththay beettees iza sinthan mithikka dees

be7ishin keehipe lo7iza dalga keeththay de7izayssi betees ha keeththeykka ayfes lo7es

Keehipe dalganne adussa qateni nam'u wolqama keethteti keexetidi dizayssi beettishe dee.

Beyishini ayfes keehippe lo'iza keeththi keexettidi dizayss bettishe deees gossa.

keeththa gittonne oyddu asati ba sinthanne daabbo wothidi kushen waraqata oykkidi deettes

keehipe lo7iza keeththata matani dumma dumma carko saketiza asas immiza miishi de'es

keehippe lo7iza keeththa matani taro asati attumaynne macay utti doossona

issi addey saketedey haakime keeththani dhale izas immishe dizayssi beetees

Hayssa ni beettizayssi aaze kesayssa gidikko amaratho ni xaafetedhi diza xaafey beettes.

issi hospotaley de7izayssa bessiza qoncisoynne birata kishay beettees

issi haakimey kumetha may7o may7dayssi ba uhphenikka wothidayssi miicishi deees

Paydooni kehipi cora asati uttidi dizayssa issi maciya eqqada tamarsa shi de7awus

hayssani tani beashe daizayssi issi haakime keeththani daro asay dizayssakko

Beettishe dizayssan asati eqqedi issi macayssi booththa waraqata immishe de7eettes.

Dalganne adussa demba katene dumma dumma mithatinne maatati beettishe de7ees

Keehi daro dumma dumma meishati suuqine bayzettanas giiqiti shiiqi teizayssi

Gammo boncho may'o dunguza mayda asati keeththa sinthan ubbaykka eqqi doosson.

ha beettiza asati issi oosettidi wurida miishe anjishe diza asata koa

Be7ishin keehippe ayfes lo7iza sohonii dumma dumma mithatinne maatatikka de7izayssi beettees.

Dugeha tophiya kilile ayssiza daawa xalahun kabadaynne hara asati hamettishe de7ooson.

beyishini keehippe lo7iza daro asati uttidi ceeqati dizayssinne hara tikka

Ha wode taknolojiyani keexettida be ishin keehippe lo7iza keeththey beettees.

daro asati isepe gidid oyde bollani uttidi dizayssi beettes

daro asati dunguza maydaytinne hara may7o mayda asati ubbaykka eqqidi deeeti

ha betishe deyizayssi haase gizayssa gidikko hashshu saron yideta wolayta gizayssakko

keesipe be ishin lo7izanne adhafe malaliza keeththati de7oosona ize tamatan dumma dumma mithatikka de7oosona

issi addey beettishe deees izikka doktore aabi haymete geetettiza addezakko

issi karetha may7o may7da adde dalga goyettida gade gidoni eqqidi teee

Ha betiza poqe keeththay walayta sodo yumbereste gibbeni diza keetheko.

Arbamince sihiqalla katamane beettiza gaammo adde baabbaye geetettizayssi beettessikko.

pirda pirdiza keeththan uttiza misileynne dumma dumma pordanchati go7ettiza miishe beettes

derenne heera sarotetta naagisiza issi poolisey oyde bollani uttidi dizayssi beette

issi karetha may7o mayda adde ba kushan qaala aathiza miisha oykkedi eqqedes

kipi xora asati ubbaykka issi medho may7o maydi gita ogera hamettishe deeette

keeththay beettees a keeththayka purde keeththa keetettes heedzdzu oydetikka izani dizayssi beettees

ha beettizayssi aazae gizayssa gedekko pirde pirdiza daynnati izaane uttiza

daro asati ubbaykka karetha medho mayo mayidi dezayssi hamisilen beettees.

Hayssi beettiza si aaze gizayssa gidikko pirde keeththani pirdanchata sintheni uttiza miishekko.

Keehipe lo7iza sohone oydeynne dumma dumma xaraphetikka dizayssi beettees.

ha beettishe de'iza misiley aazee gizayssa gidikko dugeha tophiya kilile foolise giza xuufeko

ha beettishee dizayssi aaaziye gizayssa gidikko lo7iza keeththe giddoni oydeti dizayssakko

Heedzdzu karetha may'o mayda macati deeettes issi adeyka izata sinthan eqqidi deees

Dere heera sarotetha naagisiza poolisey eqqedey haasayishe be kiita aaththishe deenees

keehi pe daro asati keeththa biddooni ubbbhaykka utidi haasayishe esigishe dee

Ha beettishe diza misilezi porde keeththani pordanchata sintheni uttiza misilekko.

keehipe daro asati ubbati maata gatenne yeqqite maarani ubbaykka eqqeda

Karetha kumetha mayy7o mayda issi addey oydi bolla uttidi deees.

keeththe giddoni zo7o oyde bolla uttida daro asati de'izayssi beettees

keehippe daro asati ba heeray mooreti dayssa fittishe de7etees goossakko

Ha beettishe deizayssi issi heerafe iita miishata caani hidi qolishe diza kaameko.

Kaamey dumma dumma miishata caani di dizayssi ha misilizani betees gossoko taas

Dumma dumma iita buurata kaamey harabessappe caani ehedi qolishe dizayssi.

keehipe daro asati heera woykko dere oge geeshshatetha naagishe fittishe dee

Zo,o karetha tuma dumma medhoora diza iita miishata kaamey qolishe teees

dere issi heerani dizayssati ubbatikka kezidi beheera fittidi geeshishe de7eteese duossa

Dalga adussa gita oge keehippe daro asati geeshishe de'osona.

ha beettiza mishiley aaze gezayssa gedikko fayda dumma faydo giza xaafekko

isse adussa maca naya keeththa giddoni eqada de'awus izi matani misiley dees

Ha beettizayssi aaze gizayssa gidikko fayda matawaga giza miishezi beettees.

daro macati ubbayka ba kushan waraqaata oyqqidi maarani eqqidi de7ettes

hayssa ni taas beettishe deizayssi booththa madhoni xaafetidi diza amaratho xuufekko

ha beettiza misiley aaza bessize kiikko fayda mota waqa bessiza misiley beette

ha beettishe dizayssi aaziye gizayssa gidikko amarathora xaafettidi dizaa xuufey beette

Beyishshini keehipe lo'iza asati gashsheti gittati pooliseti beetees gussakko

gita adussa ogera haaththe caaniza kaamey asfalte ogera hamettishe de'ees

Dunguza may7o mayda daro asati issipe gititi oge ha miltishepe de7oosona.

asati nissi keeththa giddoni de iza telefizine giddoni beettishe de7ettes

Issi ayfesi beishin lo7iza macasiya uttada oyde bolla ba sintsen haaththa wothada

Duggeha tophiya kilile ayssiza aaway daanna xalahun kabaday hara asatara hametti shedeee.

Daro asati macati attumati ubbaykka oyde bolla uttidi de7oosoda

dumma dumma macati attumati gashenayti addeti ubbaykka shiiqidi eqqidoosona.

dugeha topphiya galile hayso aaway daanna telahon kaabatay hara asatara dheqqidi tehees

gammo cencha kuwaase kaasancha cugati mayiza may7o maydi uttida asati

namu kumetha dunguza may7o mayida asatinne harati sarotetta laamettishe

Gahammo dunguza maydi dizaa daro asati ba kushin maata oyqqidikka deyoossana.

Kehippe daro asate booththa medho may7o7a mayde ubbaykka dizayssi beettes

keehippe daro asati ubbaykka eqqidi issoy issora zoretishe hasaettishe de7ettes

dalga gadeni eqada daro asati beetosona gede baggera woray de7ees gussako

Keeththa giddofe keeheppe daro macati kusheni ciishshanne dumma dumma miishata oykkidi dehete

Adussa asati macatinne attumati ubbayka eqidi deezayssi beettees gossakko.

Keeththa giddon nam'u macati oyde bolla ciisha wothidi ubbaykka utti de'osuna.

keehippe daro asati issi keeththa giddoni uttidi deizayssi beettishe deees

dalganne adussa gidida ogera dumma dumma booththa kaameti woxxishe dizays

walqama adussa kaameynne dumma dumma piraashe dizayssi beettishe hayssani de'ees

Dere sarotetha heera sarotetha naagisiza pooliseti ubbayka uttidi zoretishe dizayssi

Daro asati uttidi diizayssi eqqidikka deizayssi beettees nam7u asati warakata oyqqidi eqqeda

dere woykko heera sarotetha naagisiza issi foolisey oyde bollani uttidi de7ees

dere sarotetha heera sarotetha naagisiza pooliseti eqqedi dizayssanne hara issi addey

derenne heera saroteta naagisiza pooliseti ubbaykka oyde bollani uttidi

oyddu adde asati eqqidi ba kushane booththa oyddu jarkaneta oyqqidi de7ette

Kase wode woykko sinthe tophiya kawo hayle maarame tessaleynne beettees

hayssi beettishe de7izayssi haaze gizayssa gidikko kihippe daro asati haasayishe dizayssakko

karetha kumetha mayo mayida na7u addeti sarotetta laametishi eqqidasa

keehipe be ishin ayfes lo7iza giste cakishe heedzdzu asati de7ettes gossa

qoodani keehipi daro asati eqqedayssinne nam7u gashe nayti uttidayssi beettees

Asati ubbaykka oyde bolla uttidi deees issi addeyi ba kushe

keeththa giddon keehipe daro asati ubbaykka uttidi hara asasa siyeettes

dalganne gita keeththa kittoni keehippe daro asati uttidayssi bettees kosso

oyddu asati uttidi ba sinthani dumma dumma ushshata metettiza kathata shiishshida

keehipe daro asati ubbaykka uttidi zoretishe tobetishe de7eettes.

Meishen issi lo7iza macasiya ba sinthen xarapheeza oththada kushen karetha miishe.

dumma dumma miisheta hoykko muuze caanida kaamey eqqidi deees iza mataani

Tophi ha dere ayso aawa doktere aabi aymede uttedi ba keeta aathesees.

Issi ceega aaya bootha may7o may7dara hupheykka puulumidara uttada haasaya she de7awos.

Keehi pe daro asati ba huphe oykkidi yeekkishe dizayssi beettesekko.

Keeheppe lo'iza ogeni asati nam'u kontalera aykko miishe be sinthen wothidi ubbaykka maara.

Nam'u karetha may'o mayda asati sarotetta laamettishe de'ettes issi macay uttada beyawus

Dalga adussa keeththa giddon asati lo7iza owde bolla ubbaykka uttidi da7ette.

Iza ni tani be ashe deizayssi issi xaafettida suufey amarathoranne ingilizathora dizayssa.

daro dumma dumma xibabeppe oosettida huphe bolla wothettiza quufeti beettes

issi keeththa masatiza gitta kaame giddone dumma dumma asati gelishe de7oosona

Keeththa giddoni asati uttidi ayfe tukke sineni uyishe de7izayssi beettes.

Hayssi beettishe dizayssi heedzdzu tohora hamettiza bajaje geetettizayssinne isa goyera asatikka dayeette..

daro dumma dumma miishati shiiqidi bayzettanassi suuqeni de7izayssi beettees gussuko

Hayssani beettishe dizayssi issi gita shoorera gogidi bishe diza haathey..

Keehipe dhuma masatiza sohone issi macay xaraphe hoykko madirike bolla.

issi meda woykko denbani daro asati guppishenne ufayettishe dizayssi beetteessekko

dalga gadeni dummma dumma kaametinne asati dizayssi beettishe de'ees

keeththa geddon keehippe daro asati oyde bollani uttidi waraqata beishe de7osona

Dumma dumma asati dumma dumma miishata ba sinthan wothidi bayzishe de7eettes.

Daro gashnayti simirte keeththan ubbaykka oyde bollan uttidi de7eettes ubbay.

daro macate qoodan osupuna gidizayti ubbaykka gashe naa idimmidaytikka issi matan uttidosona

daro booththa may7o mayda asati maaran eqqidi diza ssinne izeta mata

Beishini keehippe paydini wurenna daaro asati shiiqidi ubbaykka uttida.

kuwaase ka7iza bessane kuwaase kaa7ishe diza attuma nayti bettishe de7e tes

Issi aayiya gashe naa'a edimada uttin issiniyaa haakkimiya hashsheni narfee cadashe de'awusu.

Hayssani beettizayssi dumma dumma dan7o doozatakko haytikka muuze timatime.

Haakkime keeththa giddon aayeti be nayta yelidi idimmidi alga bolla uttidayss beettes.

kuwaase ka'ettiza bessane nayti kuwaase toho kuwaase ka ishe de'ettes gussukko hayssan.

issi naay keehipe gitanne dalga wora geddon ba kushen haaththe oykkidi de'ees

issi lo7iza macashiya huphe bollan karetha qoobe wothada miicashe de7aws

Be'ishin keehippe dhuma masatiza soonne dumma dumma mithati dumma dumma mii'hati de/oosoa

gitta wolqama piissa bollara haaththay gogishe dizayssani issi macasiya eqqadus

issi orde macasiya gelo gakkida geela oya berka ichada miicashe de7awus

booththa may7o mayda macatinne attumati ubbaykka sheeqidi issi bessani de7eet

Issi zo7o macasiya huphe bollani qoobe wothada dalga qateni eqqada de7aawa

issi keeththe masatiza foloshiteppe oosettidayssan issi macasiya uttada de7awus.

keehippe lo7iza bessani daro asati booththa mayo maydi ubbaykka eqqi doossona.

issi lo7iza macasiya bootha may7o may7ada kusheni diitha oykkada dayaa

denba gadeni nayti eqqidi dizayssinne guyera qorqoro keeththey dizayss beettes

oyddu macatinne asati nam7u attumay nam7u macay si mala may7o maydi de7ettes

dumma dumma asati issipe shiiqidi de7osona haasata giddonka issi poolise deees

nam7u lo7iza maca nayti miicishe attuma be laggetara issife de'izayssi beetes

Keeththa gidoni gashe nayti shiiqidi dizayssi ha misilezani beettees gussu.

Nayti nam7ati uttidi ha wodey ehida pa hidaza mazagabishe dizayssi beettesseo

daro asati ha wodey ehida payida geetettiza matawaqa ekkanawu xaafettishe

keehippe daro asate ubbayka keethetha gitoni eqqidinne uttidi dizayssi

Issi timirte tamariza sohoni tamare nayti dizayssi maaran maaran eqqidette.

hayssi beettiza addezi kawo dooriza karde ekishe deees izikka taageese caafo geetettes

keeththa giddon heedzdzu asati uttidi komputere be ishe de7eettes haratikka keqqida

keehipe daro asatey shiiqedi ubbaykka payda matawaqa ekkanaas xaafetishi desona

kuwaasi ka7ettiza dambane kuwaase ka ishe diza nayti bettees guyera mithi deees

Dalganne adussa ogeni daro asati saykile laagishe ubbatikka de7izayssi beette..

kuwaase ka'ettiza denbani kuwaase ka7'iza nayti meedazani hamettishe dizayssi beettes

kuwaase ka iza gooba kasanchata misiley oydatayssi bettishe de7ees gussa

kuwaase kaettiza kuwaase medan qohetida asa nayti kushen tookki ekki bishe deet

issi addey hupheni karetha qoobe woththidayssi ba duunani karetha miishe woththidayssi dees

keehippe daro asate ubbayka kuwaase ka7i xooni simmidayti wanca oykkidi ufayeti

Kuwaase ka'ettiza denban kuwaase ka'ishe de;iza attuma nayti de'o sona.

kuwaasi ka7eteza kuwaase ka7iza bessani nayti kuwaase ka ishe deizayssi

Issi karetha medhora diza macasiya ba qoodheni anjo imettida miishe aaththados.

kuwaasi ka7ettiza kuwaase medani ka7iza asati hedeettis izotoppe guye bakkara beyizayti de7os

Haysssani taani be7ashe dizayssi meeda kuwwase kaa7ishe diza asati beettees guussuko.

tamareso giddoni daro tamare nayti timirte keeththappe kezidi ubbaykka eqqida

Kuwaase ka'ettiza bessane kuwaase kaanas gelishe diza maca kaasanchati beettoosona.

Haysani beettishe de'izayssi kuwaase ka'etiza kuwaase medaane nayti ka'ishe dizayssa

ha beettizays daaze gizayssa gidikko saate izani bessishe diza misiley bete

Ha beettizayssi aazee gizayssa gidikko ha wodey eheda teknologi miishakko hayssika telefizhiekko

Hayssi beettishe dizayssi ha wodey ehida teknologe miishakko hayssika waayfa geetettes.

nam7u maca gelo gakkida macati eqqidi silke be ishe de7o sona

Dummma dumma medhoora deiza wara qaatati ha misilen beettees.

Hayssani beettishe dizayssi dumma dumma medhora diza xaafiza iskibto qommokko beettees.

ha beettishe de izayssi haaziye gizayssa gidikko ha wodey teknologiy ehida miishekko

Ha bettizayssi aaze gizayssa gidikko ha wodey ehida maashine keetettiza miishekko.

ha beettishe deizayssi gita walqama diccida katamatan keexettidi dizaa gita miisha

hayssa ne taase beettizayssi aase kizayssa gidikko gitta wolqama mithay woykko biratay deees

Hayssi aazee giza issa giddikko ha wodey teknologi ehida komputere giddoni diza misheekko.

haya beettishe de7izayssi asimara aayeey hamettiza soho giza xuufey xaafeti deees

gitta be''ishine keehippe lo7iza keeththa giddon kaame daro kaameti eqqidi de'ees

dalganne adusse gidida ogera issi adde saykile laagiti bishe de7ees

keehi pe gita gitida ogeni dumma dumma asatinne kaameti ogezanni dizeyssi

Keehippe lo'iza addussanne dalgga ogera wolqama kaamey yishe dizayssi beetees guussikko.

Wolqama anne gita kaameti gitta ogera dumma dumma miishata caanidi bishe dees.

ase issi heerappe hara heera caanidi gathththiza kaamey hayssani beettes

Issi nam'u tohora hamettizayssa gidinka eretonta goomay carko izane kelishe teees.

Issi maca nayanne issi indiya haaththe jarkanen bayiidi bishe de'ettes.

Dalga adussa ogera pacaje qiza kaameti hamettishe deezayssi beettees goossako.

Gitanne diccida katamani biittappe bollara ogey ginbettidi oosettin kaamey izara motishedee.

ha beettishe de'izayssi bolla salora paalliza wolqama ayire geetettizayssa

be'ishin keehippe lo'izanne malaliza keeththey dee'es iza matanka mithay dizayssi

Hayssani asati keeththa gidoni ba kushan waraqata oykkidaytinne haaththe ba sinthan wottidayti.

hayssa misileza bollan taass bettishe dezayssi issi ingirizathon xaafettida xufe

dhoqatethay de iza pooqe keeththay keexetidi deees iza sinthinka mithay deees

Be7ishin keehippe lo7iza ha wode maarani keexettidi booththa qalamen tiyettida keeththey.

Kaame bollani dumma dumma miisheta asati caanishe de'izayssi beettishe de'ees.

booththa medhooni tiyettida ha wode yilani keexettida lo7iza keeththey de7ees

walqama dhoqatethayka keehipe gita fidida pookekethay hayssan beettishe adeees

Keexettishe diza walqama keeththey beettees guussakko ha misileza bollanee.

Issi medho may7o mayda asate ba kushen mitha fuute oyqidi eqqidettes gussa

ta be'ishin beettizayssi aze gizayssa gidikko dumma dumma xaafati ingilizathon xaafetidi dizayssa

ha beettishe dizayssi hazaye gizayssa gidikko dumma dumma asati eqqidi maarani

booththa mayo mayda issi atte dalga qade giddon eqidi haasayishe de'ees

timirte keeththa giton gashe tamariza nayti uttida issi istimarekka gifile giddon deees

dugge ha tophiya kilele ayssiza aaway daanna xelahun kabadaynne hara asati uttidoson

issi medho shurabe mayda tamare nayti ubbayka ba sintha komputere wothe

Hayssi beettishe dizayssi golay ta soodo yumbereste geliza oge gussakko.

Issi addey muphe bollani qoobe wothidi tamare nayti anjetishe may'za may'o maydi dees.

keehippe daro asati ogera hamettishe de7etese guussakko issi naykka shanda bayides

Ayfess beyshini lo'iza tamareso gelizayssa bessizayssi misiley beettees hayssika arba mincekko.

Issi timirte keeththa gidoni tamare nayti dumma dumma maxaafa nababishe deeettis.

Dumma dumma ginbey ginbetidi deees ha ginbeykka iza bollara maakinay pinnana malakko

gitta adusa ogera nam7u motoreynne issi kaamey ogezara woxxishe de,es

Dalga gaden makinay woykko kaamey iza bollara pinnanas oosettida ginbey beettishe deees

Bolla carko bollara oosettida ha wodey ehida izara pinniza miishera deizayssi bee.

be7ishin keehippe lo7iza dalganne adusa gitida nam7u ogeti beettishe deyoosonna

Dalganne gita gidida okera kaame oke giigisiza kaamey ogeza giigissishe dees.

adussanne keehipe lo7iza dalga asfalte ogeti nam7u sohora dizayssi beette.

taas hayssane beettishe dizayssi keehippe lo'iza walqama adussa asfalte ogey lo'izayssi

gitta dalga adussa ogera oke kiikissiza kaamey okeza gigisishe lo7ethishe dee'es.

oosettidi geeshsha ushsha haaththay keyidayssane asati shiiqidi be kushe mecetishe de'ettes

Haaththey uyettiza geesha haaththey woosetidi keedayssan asati be kushe mecetishe le7osona

geeshsha ushsha haaththay oosettidi dizayssan issi macay haaththa duqashe de7awus guussakko

issi oosettidi giigiza bombani haaththa duuqishe de7iza nam7u asati deettes

dumma dumma miisheti dizayssa qodani keehippe daro asati eqqidi be'ishe de'etes

geeshsha ushsha haaththay dizayssa nam7u asati jarkanen duuqishe de7etes gusuko

keehippe daro asate ubbaykka booththa qoowe hupheni wothidi dizayssi beettes guussakko payssa

Hayssi bettishe deizayssi misilekko ha misileykka amaratho xuufenni xaafetidi de ees